Ana adoko azhinji anoda zvekutamba zvekufunda zvemabhuku zviyani munovanyepera anazerera. Vanenge eimbada zvekurumba eitamba eitedzera zvinenge zviita ticha vavo.

Kune maticha akafundira kufundisa vana vaei pasi pemakore mashanu mateacher iwawo anosisa kunge ane rudo rwakakura kuvana ava nekuti mwana unoita zvinogara zvakadaro unoisa zviro peshe peshe zvinotoda mwoyo murefu chaiwo ende vanosisa kuemba emba vei ndokufunda kwakona kwavo.

Munofundire ana achakatsonga munosise kunge mune magadu gadu akawanda. Ana anode magadu gadu ekutambavarimwo ndochikora chavo vanenge vasati vaziyawo.

Vanofundisa hwana hudoko aya, anosisa kunge ane mwoyo wakanaka, nekuti hwana uhwohwo, hunenge hune misikazwa zvisingaiti. Humweni hunenge hweitorumbirirana nguwa yekufunda. Humweni hunotoda zvekuzviatira haho. Munosisa kunge....

Kune kunongwarirwa vana kumweni ngekuya kunenge kune vana vasina abereki. Vana vakatamikirwa ngevabereki vantuvo vanemoyo vakanaka vanovatora vogara navo. Veivafundisa veivabikira zvirozvo zvakambanaka.

Pazvikora pedupo anambuya utano vanosvikapo veinamira mapepa anenge aripo anotikombedza ngezvemikuhlani ngezvemanyoka. Tinosise kumaningirisa mapepa anaya akakosha. Pamweni tinobatana nemundani musikaiti. Amweni anobhuya kuti munoirisa mvura.

Muzvikora zvedu zveana adoko, tinosisa kunge tine zvinyoreso zvakakwana, ngokuti ana anobasise kunyorerwa. Zvasiyana neantu akuru okuti munoapa mafoni moti tozovaisira, awo anotodekuita zvekunyorerwa.

Zvikora zvedu zvizhinji zvakaakwa kudhaya zvikorazvo zvinosisa kumbogadziriswa mbichana eya ngekuti eee amweni masinki akona aekudhaya, vantu ngavaone zvekuita vanoshande pachikorapo vambonasirisa nasirisa...

Vanofundisa vana muzvikoramwo vanosisawo kuti vanyore zviro zvinooneka ngekuti vana vanozotambudzika ngekuona kuti hino zvinomboda kuzwi kudii heyi akhiti muntu anosisa kunyora zviro zvinooneka.

Chikora chakanaka chekutanga icho. Asi ndaendesa mwana wangu kuchikora ndinosisa kuti vadxoke mbahla dzakafanana, nexatuyo dzakafanana kuti mwana anase kuziya kuti ndiri kuenda kuchikora haasi kugara pambatso. Saka vabereki ngatipe vana vedu zviro zvinodiwa kuchikora zveshe.

Muzvikora zvedu zvevana vadoko munosise kunge mune zvimbuzi. Zvimbuzi zvinezvi zvinosisa kunge zvine makomba akakura kuitira kuti vasaitira pashi ngekuti vachakatsonga vana ava.

Zvikora zvedu zvepashi nguwa imweni mune mwana akaremara tinosisa kubetseredza kuti agume kuzvikora kune vamweni uye abatwewo sevamweni vanenge varimo umwomwo zvinobetserawo kut pfungwa yake inyeveruke.

Zvikora zvedu zvizhinji tinosose kuti taisa ana tinosose kuona kuti mwana wapinda ere zvemene ana azhinji ane musikazwa kuita seaoinda apedza opetukazve kumbatso, Saka tinosisa kuita ukama wakanaka nematicha kuitira ana edu mazuwanaya ane musikazwa.

Zvikora zvedu zvepashi zvakanaka tinosisa kudxokesa vana mbahla dzakafanana kuitira kuti zvifanane pasava nemurombo ipapo.

Ana kuzvikorayo ana adoko aakutofundao kubaya baya zviriyo mazuwaanaya chikora chimweni chinotofundwao kudahya titongoshanda kuenda kuchikora kotamba tisina bhuku izvezvi kofundwa zvimichini zviriyo mazuwaanaya.

Kuzvikorayo tinosisa kutsvaga ndau yekunyorera yakanaka inooneka teinyorera vana zviro tinosisa kutsvaga pakanaka pekuti vana tikavanyorera anyambori kure unoona kuti zvakanyorwa nditicha izvo.

Vana vazhinji veienda kuzvikora vanosise kunge vakadxoka, pavakadxoka pana pazvikorapo panosisa kunge pane mabhuku akakwana pazvikora kuitira kuti vasafunga zvakawanda, vabereki tinosisa kuite mushando wakakura kuti vana vedu vaende kuchikoro vakachena.

Pazvikora zvedu zvinosise kunge zvakagadzirwa zvakanaka zvekuti kunyange weinyambo hamba unonase kuona kuti a apo pachikora apo hapanasi kudhanisa munosise kutsvakirwe munhu unonasire mimbiti maruwa nezvakadarozvo.

Tinosisa kuti teiendesa vana vedu kuzvikora tinosisa kuvarongedzera ingaa mbuva yokuti voendawo kuchikorayo vorya, tinosisa kuvatsvakira movha kana kuri kuretu zviya.

Muzvikora zvedu zvepashi zvinosise kunge zvine mvura kuitira ana ashambe maoko nekumwa. Zvosisazve kunge zvine zvihlayo zvekuti ana agarepo pazvihlayopo.

Muzvikora mwedumwo tinosisa kuti pane zvatinoshandisa zviya tozvivharira matinozvivharira. Kuitira kuti vana vasazotambisa munosisa kugara makakiiva ana havatopindi mwona imwo.

Mu zvikora zvedu zve vana zvino sisa kunge zvine zvihlayo zvino enderanawo ne vana muno sisa zve kunge mune peku nyorera kuitira kuti vana va nyore veshe vei ona kuti apo paka nyorwa zvakati apo.

Pazvikora pedu panosise kunge pane mifananidzo vana veiona ona zvine zvezvinodetsera kuti vana vanoaraidzika pachikorapo zvakambaakosha zvirozvo.

Kudhaya taiona kuti pane chikora vanoisa chikwangwari murodhi chinoratidza kuti kwotoenda iyo pane chikora Saka unosisa kuti kana irimota inge yeihamba mupato yatsidzira sipidhi kuitira kuti pane vana vachadarikapo.

Muzvikora zvevana vadoko munosisa kunge munezvinyoreso zvakawanda zvekuti ana anombopotawo eitorawo eidzidzirawo kunyora. Saka zvirozvo zvakakosha ,zvinosisa kuvepo .Nepekunyorera pakona pakakura pakanaka.

Pazvikora zvedu zvepashi, panosise kunge pane mipikicha-pikicha dzakawanda ,ngekuti zvinenge zviri zvikora zvine ana adoko, zvekuti vaaraidzewo veiona-ona uyezve ,tinosise kuti pagadzirisike zvakanaka vana vaaraidzike variyo.

Muzvikora mwedumo munofunda vana ,munosisa kunge munemufananidzo dzakawanda dzokuti ana anovaraidza nekukomba, kuti akambonzikomba ichi anokomba, saka zvirozvozvo zvinovaraidza kuti unenge uchitowona kuti mwana ngqondo dzake dzirikushanda .

Kuzvikorayo kwatoenda tinosisa kufundazve mabasa emaoko kunyanya aya anechekita nemagetsi vandu vanenge veifundiswa kuti anodai ozodai saka zviro izvi zvinota kuti vana vakure veiziya kuti zviro zvikamira zvakadayi atisisi kubatanidza tambo iyi neiyi

Mazuwa anaya zvikora zvambanaka zvekuti hakuna mwana anouya asina kupfeka ndxoko dzakafanana nedzaamweni. Saka zviro zvafanana ana azhinji anofunda eidakarawo.

Vana mazuva anaya kuzvikora yoo vanofundiswa nemabasa emaoko okuti vakura vasazonetseka pavanenge veyiti varipabasa ravo havo ravanenge veyi verenge mabhuku vanenge veyitewo basa ravo ravaka funda sii saka zvakanaka yaambo zvinoite kuti vana vasazo netseke mukupona kwavo.

Kuzvikoro kwatinooenda mazuwa anaya akuchafundwi zvemabhuku zvega zvegaa. Amweni anofunda kuruka musoro itoribasawo rakatozvimirirawo rega rinokono kubhadhara muntu mwedzi ngemwedzi.

Vana vedu kana vapedza kufunda uno sise kupfeke hembe dzimwe veyi pemberera kuti zvataita tapedza zvirozvo zvakanaka zvinovapa shungu yeku ramba veita zvimweni veyi ende mberi ne chikora.

Zvikora zvedu zvepakati zvinosisa kunge zvinezvihlayo zvakanaka nepekutsamidzira pakanaka nekuti vana ivavo vanenge vati kurei vanenge vatikure vanombai nyora zvakawanda vantu ivavo saka vanosisa kungevane pekutsamidzira pakanaka ngezvihlayo.

Muzvikora mwedu tinosisa kudzxokesa vana pahla dzakafanana, nekutiwo mwana apinda muchikora mwoo unosisa kumurudzawoo muoko. Zvirozvo zvakakosha zvinopa anofundisa shungu, kuti ana angu arikuzwisisa.

Muzvikora mwedu umu, mazuwanaya manemuchini, dzekuti ana anototanga kufunda , ungawudhokoteya, kungakunasira mutombo, muzvikora medu mo, zvakuyitwa.

Muzvikora mwedu munosisa kunge mune zvihlayo zvakanaka nepekutsamidzira teinyorera nekuti atisisi kugara pashi, tinosisa kugara pazvihlayo.

Muzvikora mwedu tine nguwa yekuti zvikanzi denda ramiruka riyaaa rinohamba ngedutu riyaa. Tinosisa kuuya kuzvikora tine zvivhala muromo zvekuti tisapanane zvirwere.

Vana vedu vanosise kunge vakadxoka mbahla dzakafanana ndozvinotikhomba kuti vari pachikora izvozvo. Pasina izvozvo iiii zvinoita sekuti mwana waenda kumunda saka chikora chakabaanaka chinofananidze mwana weshe.

Kuzvikora zvedu, vafundisi vanosisa kumbopawo vana mukana, veinasa kuona kuti, vana zvatiri kufundisa vari kunasa kuzvibata ere. Vanosisa kumbomuisawo pamberi, onyora eikhombawo vamweni, kuti izvi zvinodai izvi zvinodai.

Pazvikoro pedu panosisa kunge paka shongedzwa ngomaruwa, muti. Zvirozvo zvino betseredza kufema kuvantu, saka pese panenga pane vantu vakawanda panosisa kunge pane zvirozvo.

Tine zvikora zvinenge zviri chimumango tinosisa kutswagira ana motokari inovatwara kubva pamhatso ichindovasiya kuzvikora. Kuitira kuti vasaneseka nekuhamba vasvikiranevo neamweni anenge ari padhuze aya.

Kuzvikorayo kune ndau inonddosiyiwa mabhuku. Inotomirira kuti iyi ngeyemabhuku iyi, anthu osiya okiyirwa umwomwo. Zviro izvi zvakanakira kuti ana ahambi nemabhuku paya pakunonaya paya anonga andori pakanaka, saka zvirozvo zvakambanaka.

Tinosisa kunge tine ndau yakanhlamburuka yekuti tinyorere vana basa raitenge teinyora kuitire kuti vana vanase kuona zvatiri kunyora teinase kuvafundisa tiri muzvikoramwo.

Muzvikira zvedu zvepakati zvinosise kunge zvakaakwa zvakanaka pasina kumboita matongo zvakaakwa zvine mukurumbira zvekuti vana vanyamboripo vanodada ngechikora chavo ngekuti chinenge chakaakwa zvakanaka.

Muzvikora mwedu umu vana vanenguva yavanoenda mumbatso imwe veifundiswa varipamwe veifundiswa nekuita kwemagariro asi munosisa kunge makarongedzwa zvakanaka muzimbatsomwo.

Mazuwa anaa ana achaenda kuchikora anooneka ngekuchena vanenga vakadloka mbahla dzavo dzakaaauuu chiswa dzakanaka zvirozvo zvakambaanaka

Ana edu kuzvikora mazuva mazhinji paanotoenda vanenge veinofundawo mabasa emaoko ariyo. kungaa kutsetsa kwemene, kufunda, kungaa kugadzira masimbi iwaya, kufunda. Zvirozvo ndoozvaanenge akaketawo mukupona kwavo.

Vanotifundisa muzvikoramo, vanosisa kunge vachidzimawo pavanyorera paya ,kuitira kuti vanyorewo umweni mushando zvakanaka. Vana vanosisawo kuyayiya kune anofundisa, beyinyorawo mushando wese unenge waiswa pabhodi ,kuitira kuti zvinhu zvihambidzane zvakanaka.

Ana azhinji ekuzvikora zvati kureyi ,anoziya kubachena, anoziya kuti kana riri zuwa rekurumba riya, anodxokawo pahla dzekurumba, riri zuwa rekufunda vanodxokawo pahla dzekufunda, zvinonakidza kuwona vana vakadxoka zvakafanana.

Kune vana vanofunda vasingagari pamba. Vanofunda kuzvikora zvekubanze, saka vanosisa kunge veiata mumwemo vakadhibana. Saka munosisa kunge makarongedzwa zvakanaka, veimuka mangwanani ega ega unosisa kurongedza paatira. Zvirozvo ngatifundise vana kuti vazohamba.

Vana pavanofunda paya pane pavanosvika pakunyorawa bvunzo dzavo zviro zveshe zvavanenge vakafunda vochizvinyora akuna anotenderwa kuti aningire basa reumweni umwe naumwe unenge itori shinyari kugadzirira kuti abude zvakanaka mubvunzo.

Ana ezvikora aripo pazvikorapo vanosisa kufundirazve kurumba kwemene vanosisa kufundirazve kungaa kutamba bhora antu eida oenda akadaro umweni unombaakona kukaba bhora kwega mabhuku panenge pasina saka tinosisa kufundisa vana zvakawanda wanda.

Zvikora zvizhinji nge zvezvitendero zveroma saka vana vazhinji vanoendapo vanosisa kuteedzera zvinodiwapo mangwanani ega ega vanoba emba roma yo nevafundisi vakona vanoembawo.

Vana vedu vati kurei kuzviikora yo zviro zvo zvakanaka vanenge vachida kufunda vanosisa kuramba vachienda kuchikora kusvika vapedza chikora vozwana mushando wavanenge vaka keta kuti vanode kuzoita pavanenge vakurapo, mazuwa anaya zvotofundisa nemasa emaoko kune aya matofo asingaziyi kuerenga mabhuku.

Zvikora zvizhinji zvemazuva ano zvinombanyasa kunyorwa kuti pakombike kuti pachikora. Vonasa kuzvigadzira-gadzira, haa vega unozwe mwoyo kuda kuti mwana vako afundepo.

Tinoda kubonga mazuwa anaya. Vana vofundiswa kuzvikorayo. Vanofundiswa kuemba, kutamba bhora, kurumba. Zvirozvo zvino tidetseredza kuti tiziye panenge pakasarirawo vamweni, zvinokona vamweniwo nezvisika.

Zvikora zvedu zvemu nyika mwedu zvaka mbai naka zvino sisa kunge zvine peku tambira vana mabhora nepeku rumbira zvona izvozvo zvinoda kuoneka ngekuti zvino sisa kunge zviripo ngekuti kuto fundazve kurumbako ne mabhora.

Muzvikora zvedu zveana edu munosisa kunge mune pekunyora pakakura kuitira kuti basa rinenge reinyorwa risasangana kuti zvingaa zvibalo zvasangana nezvimweni zvinenge zvambonyorwa.

Pazvikoro pedu panosisa kunge pakakomberedzwa, kuitira kuti vana vasabungobuda nguwa yeshe-yeshe, uyezve panosise kunge pane mphatso dzakawanda dzokufundira, kuitira kuti vana vakwane veshe.

Kuzvikora kwevana vati kurei kwakambaanaka. Vana pachavo vanokona kutofundisana pachavo veionesana kuti ichi chinoshanda zvakati. Uyezve vakagara pazvihlayo zvakanaka. Zveshe zvinodiwa.

Mambatso anogara vana vedu vari kuzvikora iyo, anoyiswa zveshe chavo kungoenda nezvibhegi zvavo zvepahla, asi zvizhinji zvinenge zviriyo ikweyo, zvinoshandirana nemari yaunobhadhara paya, paunobhadhara paya , zvirozvo zvinonakira kuti mwana unoendawo akarerikirwa hachatwari ndundu yakawanda.

Muzvikora zvedu zvevanhu vati kurei zvakamba anaka zvinomba a kombeka ,vanonasirawo zvakanaka, maruwa anoiswa akanaka, zveiramba zveidiridzirwa, zvirozvo zvakanaka zvidetsera kufema.

Kuzvikora zvepadera vana vazhinji avapfeki ndxubo dzakafanana umwe naumwe unopfeka ndxubo yaanenge akatengerwa hake dziya dzemucheno dziya zvasiyana nezvikora zvidoko zvikora zvidoko zvinosisa kunge zvakapfeka zvakafanana.

Zvikoro zvedu zvevantu vati kurei zvinosisa kunge zvakavakwa zvakanaka, uyehe panosise kunge pane zvekuonesa, unyari usiku uya zvinoonesa kuti weinyada kuuya koerenga usiku uya.

Kuzvikora zvedu zvati kurei tinosisa kunge tiine zvekutamiridzira, pokuisa zvimabhuku zvedu. Zvirozvo zvakakosha kubva kumba wosvika woisa zvimabhuku padeya, zvako wotsvaga chihlayo, woerenga-erenga.

Muzvikora zvedu zvevana vati kurei munosise kunge mune ndau yemunoenda mweindoerenga. Mundau imwomwo munosise kunge mune bhuku reshe ringadiwa kuti rierengwe ngeana, aasisi kushota.

Vana vachienda kuzvikora zvevatikureyi ,unosisa kunge eyiziva kugadzira pamubhedza waano watira ,unosisa kunge eyiziya kurongedza mumba umumaanowatira kuitira kuti zvihambe zvakanaka. Ngatifundise vana kuitira vazoenda kubanze vasahlupika.

Kuzvikorayo zvepadera kunosisa kunge kwakarongedza zvakanaka ngokuti vantuvo vakurawo mufungwa mwavo. Tinosisa kunge teifundiswa mabasa emaoko kuti tichipedza tichizoendawo kumishando.

Muzvikora zvedu zvepadera zvinenge zvakambaningirika, zvine zvakati mboryo! Hamuoneki matsvina semevana vadoko. Munombaoneka kuti umwu munofunda vantu vaane ndxondo dzati beukei.

Zvikora zvedu zvepa dera kunondo wanikwa michini dzavanenge veyi dzidzira ndidzo dzinozo vapa kuti tiziye kuti vakukona ere dzingava dze mu zvipatara tino sisa kuona kuti vantu vedu ava vakukona ere kudzi shandisa.

Mwana eienda kuzvikora zvekukurazvi izvi. Unongoenda asina zviro zvakawanda. Unongoenda hake ondoona hake pekubairira foni yake kuti iite mwoto, nepekuisawo zvihembe zvake, nezvimafuta nezvibhiro, zvega.

Vana vati kurei pavanofundira munosisa kunge makachena nekuti ndxondo dzavowo dzatibeukewo kudarika dzevana vadoko vanosiya vakatsvaira vakashongedza mavano fundira zvinopinda kudakadza veiuya mangwani vanosvika makachena.

Muzvikora mwedu mwevasharuka ati kureyi munosisa kunge makachena makarongedzwa zvakanaka meinasa kuoneka kuti munofunda vandu vane ndxondo dzati kureyiwo kudarika dzevana vachiri vatoko toko.

Zvikora zvepadera zvakanaka zvinoite kuti vantu vaende vapedza zvikorazvo vanotsvaga mushando ngemapepa avanenge vanotora kuzvikorayo saka zvikora tinosisa kuvaendesa vana ava.

Muzvikora zvevanhu vati sharukei munenge mwakabaarongedzwa zvemenemene nendau inogara makombuta awo nendau yaanogadzika mabhuku yawo zvakabati mhoryo azvishoresi.

Kuno funda vana vedu vati kurei kwa siyanawo nemuno funda vana vadoko munenge maka mbaiti mboryo dai inyaya yekuti kwavano mare yavano dusawo yakati wandei yekuti vafunde aa kunyangwe mbepo ino iswa zviya zveku wedzera mbepo yakanaka zvirozvo zvakambai naka.

Muzvikora zvepadera kunoryiwa ngekuti ukandotarise mare yamunobhadharawo yekubhadhara vana kuti vafunde kuchikora yo makun'un'unu emare saka vanoba atotora nguwa yawo eibaazoapawo zvikafu zvinonga zviri nani.

Ana edu eienda kuzvikora zvakakwirira, anoenda kundofundiswa kuita madhokoteya. Kazhinji anofundiswa, kungaa kunasira mitombo yemene kungaa kuisa muzvibhodhleya kunofundiswa.

Muzvikora zvedu zvepamusoro munosisa kunge mune zvinoona kuti vana vari kufunda zvakanaka ere zvinenge zavakaiswa mumadziro, Ngekuti nguwa imweni vamweni vana havatouyimwo, vamweni havatozvikoshesi saka munosisa kunga meiwe mune zvinoona kuti vanouya ere ivo vana ticha vakona vanopindamwo here mumakilasi acho.

Zvikora zvadera zvakanaka, ngekuti ana ndxondo dzavo dzinenge dzanase kuti kwee, ende vanonasa kupurutana zvakanaka. Avazoitiwo musindo ,muzvikoramwo.

Zvikora zvedu zvedera ana anoita yekuketa zviro zvaanoda kufunda zvinoenderana nemushando waanoda kuzoita saka vanenge vakaiswa muzvikwata kwata kuitira kuti vaziikane kuti uyu unoita zvakati uyu unoita zvakati veichidetserana detserana varipo pachikora apo.